Nobɔ na yɛ kyɛnɛ ka ba mine a mare baagire ka ba mine a mare kyɛ pɛgle ka ba mine su kparesɔglɔ ka ba mine su kparebluu kyɛ ka ba mine meŋ a are teere teere teere teere parɛɛ are a kɔge taaba.

Naasaaledɔbɔ ane naasaalepɔɡebɔ ka kaŋa vɔɔle zupilipelaa ka kaŋa meŋ vɔɔl zupilisɔɡelaa kyɛ ka ba mine a zeŋ ka kaŋa ɡbi a nimitɔɔre ka daɡa meŋ biŋ ba nimisoɡa poɔ.

Bibiiri naŋ zeŋ kɔge taaba ka bɔtɔre peɛle biŋ be, ka bonsɔgelaa kaŋa meŋ a biŋaa be.

Dɔbɔ la zeŋ kyɛnse zu a kpaara die ka bamine toŋ naatepeɛle ka bamine vɔgele zupili dɔre kyɛ ka kaŋa are kyɛ ka bayi meŋ a zeŋ a kpaara kyɛnse.

Nasaal pɔgebɔ bayi la are ka kaŋa pɔnne baagiri ayi ka kaŋa meŋ pɔnne bonyenaa kyɛ ka bibiiri be ba poɔ ka ba su kpare peɛle kyɛ ka dɔɔ kaŋa meŋ zɔŋ moto a eŋ fofo o nimitɔɔre poɔ.

Dɔɔ naŋ zuuni a ti sola layiti kyɛ ka bonsɔgelaa mine biŋ kɔgoo kyɛ k'o su kpare sɔgelaa ka deri meŋ a are kɔgoo kyɛ ka o zuuni.

Pɔge naŋ zeŋ a le duuku a kyɛ su kparoo naŋ taa peɛle and buluu ka kapo a biŋ a kɔgoo ka laa meŋ a biŋ a kɔgaa pɔge ka o zeŋ a kɔge dankyini.

Dɔbɔ la, dɔbɔ la kyɛnɛ ka ba mine su kpare sɔgele ka kaŋa meŋ su kpare peɛlaa ka kaŋa meŋ are die poɔ.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

Zambɛre deme tona la ba toma ka bamine vɔgele zupili peɛle ka bamine toore nu toore ba nuuri poɔ.

Pɔge kaŋa ne bibiiri zeŋ kaara la teveɛle ka a mine e buluu ka amine e dɔre k'a mine e zeere ka a bie kaŋa meŋ a gaa zeŋ o yoŋ a kaara a teere mine.